Bigirimana, ndayishimiye ,n'abandi banyeshure bariko banonura umubiri mu mbuga y'itaka, inyuma yayo hari inzu yubakishijwe amatafari aturiye ,n'ibiti bifise amashami menshi y'icatsi kibisi, iruhande rwavyo hari indi nzu nziza cane.

Ikigo c'ishure ca ndayishimiye gifise amashure afise ibihome vyononekaye intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho n'imeza y'umwigisha ikozwe mu mbaho mw'ishure harimwo ikibaho c'ishure gikozwe mu mbaho n'umuryango wuguruye w'ibara ry'ubururu.

Ikigo c'ishure ry'isumbuye gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye inyuma yaryo hari abanyeshure babiri n'ikibuga c'umupira w'amaboko hirya gato hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure ry'intango gifise ibihome vyera n'idirisha rifise ibiyo bibonerana mw'ishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma imbere yazo hari ikibaho c'ishure kiriko isaha hasi naho hari isima isashe neza.

Icumba c'ishure kirimwo intebe zikozwe mu mbaho, ziriko ibitabo bitukura hejuru, imbere ku gihome cera, hariko ikibaho c'ishure n'imeza y'umwigisha, iruhande rwayo hari akabati k'umwigisha, hejuru hari itara.

Icumba c'ishure ry'incuke gifise intebe z'abanyeshure zifise ibara ry'ubururu ziri imbere y'imeza zikozwe mumbaho n'ivyuma gifise ibihome vyera biriko ibendera n'idirisha rinini bifise ibiyo bibonerana hejuru hari amatara hasi hari isima ishashe neza.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye, ifise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu ,imbere yayo hari imbuga y'ibibivu ,inyuma yayo hari ivyatsi n'igiti gifise amashami menshi y'icatsi kibisi ,hejuru naho hari ikirere.

Inyubakwa, yubakishijwe amatafari aturiye, imbere yayo, hari imbuga y'ibivu, irimwo ivyatsi n'ibiti, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; hirya gato yavyo, hari Mugisha na Ndorimana; hejuru naho, hari ikirere.

Îkigo c'ishure, gifise ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari aturiye, ifise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu, amadirisha afise ibiyo bibonerana, imbere y'ishure hari umuntu n'imbuga y'ibivu, hirya gato hari igiti kinini.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'idirisha ririko igitambara c'idirisha n'isaha hejuru hari itara ririko riraka mu ishure harimwo imeza n'intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho n'ivyuma.

kigo c'ishure ry'intango gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere y'ishure hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi n'igiti kinini gifise amashami menshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Icumba c'ishure ry'intango kirimwo umwigisha wambaye impuzu zera uhetse umwana mu mugongo uriko arandika ku kibaho c'ishure yandikisha ingwa yera ishure ririmwo abandi bana b'abanyeshure biga mwishure ry'intango bambaye impuzu z'ishure

Hasi hari imbuga y'itaka, irimwo ivyatsi, n'ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi; imbere yavyo, hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya gato, hari inzu zibiri, zubakishijwe amatafari aturiye; hejuru hari ikirere.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n’amatara abiri hejuru ku gihome hari ko ikibaho c'ishure canditswe ko amajambo n'ingwa yera mw'ishure harimwo intebe z'abanyeshure intebe y'umwigisha iruhande rwayo hari imeza y'umwigisha.

Icumba c'ishure ryisumbuye gifise ibihome vyera n'amadirisha abiri afise ibiyo bibonerana, harimwo umuco mwishure ,harimwo intebe z'abanyeshure, inyuma yazo hari akabaati kumwigisha gakozwe mumbaho ,hejuru hari amatara ariko araka.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo amabuye n'intebe z'ishure zikozwe mumbaho gusa zononekaye nizikigo c'ishure rya Ndayishimiye ,inyuma yaho hari igihome n'ibiti bine bishinze.

Hasi hari imbuga y'itaka irimwo ivyatsi imbere yayo hari inzu isize irangi ryera n'iryubururu iruhande rwayo hari ibiti vyinshi bifise amashami meshi y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye

Ikigo c'ishure gifise amashure yubakishijwe amatafari aturiye imbere y'ishure hari imbuga y'ibivu rimwo ivyatsi amashugwe n'igiti kinini gifise amashami menshi cane y'icatsi kibisi hejuru naho hari ikirere gikeye.

Ikigo c'ishure ryisumbuye gifise inyubakwa y'igorofa yubakishijwe amatafari aturiye, imbere yayo hari abanyeshure n'imbuga irimwo ubwatsi n'amashurwe n'igiti kinini gifise amashami menshi, hejuru naho hari ikirere.

Icumba c'ishure rya kaminuza gifise ibihome vyera n'amadisha manini afise ibiyo bibonerana hejuru hari amatara mu ishure harimo bigirimana ndagijimana na bagenzi bab'abanyeshure bambaye impuzu z'ishure bicaye ku ntebe z'ishure.

Ikigo c'ishure, ryisumbuye, gifise inyubakwa y'igorofa, yubakishijwe amatafari aturiye; imbere yayo, hari imbuga y'ibivu, ivyatsi, n'ibiti vyinshi, bifise amashami menshi, y'icatsi kibisi, n'imiduga itatu, yirabura.